Aanafalama mboka haya munu oohi ohaye dhi sile oshipwiyu esiku nesiku, taya opaleke omeya noshowo okudhipa iikulya opo dhi koke nawa.

Omagumbo gamwe oga tungwa nethimbo shili. Opuna omagumbo gamwe ngoka ga tungwa nawa noga landelwa iinima yongushu.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi monikwa nawa, noha yi hili aatalelipo moshilongo, kombanda yoondundu ohaku kala kwamena iimeno.

Aantu ngele taya kwata oohi yamwe oha yeya momwaalu omunene opo ya longithe onete onene okukwata oohi yo ya vule okutopolelathana.

Momahala moka hamu longekidhwa iimboloma mbyoka iiwanawa ano yomaludhi ohamu kala mu na aaniilonga oyendji, kehe omuniilonga okushi iilonga ye mbyoka e na okulonga.

Aanafaalama oye na omahala gi ili gokumunina oohi dhawo. Opu na uundama mboka hawu landwa moositola uushona nawa nokumunila oohi.

Aanafaalama ihaya munu owala oongombe nenge iikombo nenge oohi, ihe ohaya munu woo iikwamawawa yomaludhi gi ili.

Opu na aanafaalama yamwe mbono haa munu oohi dhawo muundama uunene po opuna mbono haa tula oonomola dhoohi muukololo uushona

Aanafalama mbono haya munu iikwamawawa ohaya kala ta ye yisile oshipwiyu shoku dhipa iikulya kehe esiku noshowo omeya.

Kombanda yoondundu oto adha kwa mena omwiidhi noshowo omiti mpaka naampeyaka. Oto adha ko wo ku na omamanya omanene gamwe omashona.

Moshilandopangelo omuna omatungo noshowo oondjila dhoku enda oohauto, dha tungwa nodha tholomwa po nawa. Moshilandopangelo omuna wo oombashu odhindji.

Pomahala gomatalelepo ohapu kala puna uupundi mboka hawu kala wuli momizile, ano aantu taya vulu oku kuutumba opo yafudhepo, yo ya vule okutsikila noku tala tala omahala gi ili nogi ili.

Aanafaalama mbono haya munu oohi esiku nesiku sho taya penduka ohaya kala ye na esiloshimpwiyu lyokuka pa iinamwenyo yawo iikulya.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya kala ye na omikalo dhi ili nodhi ili dhokusila iinamwenyo yawo oshimpwiyu ano opu na aanafaalama mboka haya kala ye na oonete dhili pombanda yuundama moka mu na oohi opo omeya moka mu na oohi kaagaluudhe kiiyagaya nosho wo oohi kaadhi kwatwe komikithi.

Omunafalama ngele okwa hala okutameka po ongeshefa ya ye yokumuna oohi, ihe kena sha iimaliwa yokutungitha okandama, ota vulu okulongitha iiti e ta tula mp oothayila meni, nokonima ota vulu okutula mo omeya e ta tula mo oohi dhe.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi hili aatalelipo moshilongo ,ano ohadhi kala tadhi monika nawa.

Aanafaalama mboka ye na iikunino iinene, iha ya longitha omayemele mokutekela iimeno yawo, ihe oha ya kala ye na ominino ominene ndhoka ha dhi kala omileleka, dha taakana moshikunino ashihe.

Ongombe oyo oshinamwenyo shimwe sha sima noonkondo. Ongombe ohayi gandja ombelela ndjoka hayi landithwa momatala nenge moositola. Ohayi gandja wo omahini noshowo omagadhi.

Aanafalama mboka haya munu oohi oha ya kala taye dhi sile oshimpwiyu esiku kehe, ano haya opaleke momeya ngoka mu na oohi noshowo okudhipelamo iikulya.

Aantu yamwe ngele taya kwata oohi oha ye ya momwaalu omunene taya kala yena onete onene, etaya kwata oohi odhindji eta ya topolelathana.

Otuna omagumbo ngono gatungwa po gaatalelipo ano omagumbo ngano ohaga kala nee pomahala giili nogi ili nohaga kala taga monika nawa.

Iikwamawawa oyindji ohayi kala yi li momalwala ga yooloka, puna iikwamawawa mbyoka yina olwaala olutiligane, naambyoka yina olwaala olutokele.

Aantu mbono ya li ko nale oyali haya thaneke omathano komamanya taya longitha omamanya okuthaneka omathano gi ili nogi ili.

Shiyenga shaNangombe ngele yega dhenge pevi, aanafalama yamwe ihaya longitha we iimuna okulongekidha evi lyawo ihe oha longitha omambakumbaku.

Uundama mboka aanafalama haya munu oohi dhawo, opuna mbono watungwa, opuna mbono walandwa, noshowo mbono waningwa muuthayila.

Aanafaalama ohaya munu oohi muundama wa yoolokathana, oshowo ohaya munu oohi dhi li pamaludhi nenge muunene wa yooloka. Pu na mbono haya munu nale oohi ndhoka oonene po ope na mboka haya tameke kwaa ndhoka oonshona.

Okuna uushina mboka wokulongekidha evi, omunafaalana ngele ahala oku kuna iimeno ye. Ano uushina mbuka owuli pamaludhi gayoolokathana.

Opuna aantu mboka yi ilongela oku tekula iinamwenyo ngashi oondjamba nenge iinamwenyo yilwe.

Aanafaalama mboka ya hala okutameka oongeshefa dhawo dhokumuna oohi ihe kayena iimaliwa yokulanda uundama mositola, ohaya fulu owala evi e taya tulamo oothayila nokonima taya tulamo omeya nokutulamo oohi dhawo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaye dhi munine muundama wadho wa yooloka. Pu na uundama mbono hawu kala wa tungwa, opu na uundama mboka hawu kala wa landwa mostola nosho wo uundama mboka wa ningwa po moothayila.

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo yimwe ya simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka ohaku zi onyama, omahini oshowo oshipa.

Momagumbo ngono ga nuninwa aatalelipo, ohapu kala pena ehala mpoka apukala pena iipundi kayili momizile, ano iipundi nenge tutye ehala ndika, nenge ombinga ndjika oya nuninwa opo etango shitali kapo yana, aatalelipo yakele nokuvulo kukala tayathaneke nokutala eshito.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa ohaye dhikaleke mehala lyawo, mo taya tulilwa mo omeya nosho wo iikulya.

Aanafalama yamwe mboka ye na iikunino inene, oha yeya pamwe opo ya topolelathane omayele. Nkene ye na okulonga niimeno yawo.

Oshiwanawa ngele owu li omunafaalama wu na oondama dhoye dhi na oohi. Oshiwanawa ngele oohi dhoye to dhi sile oshimpwiyu shokudhi pa iikulya noshowo okuopaleka omeya ngoka ge li mondaama moka.

Opuna aanamapya yamwe mboka haya longitha egumbo ezizi, opo ya vule oku kuna iimeno yawo. Iimeno mbika ohayi kunwa momikweyo.

Momithitu ano moka muna omiti omileeleeka dha hapa nodha thita, ohamu kala muna uundjila mboka hawu ende aantu opo kaaya kanene momuthiti moka.

Moondundu nonando ihamu mono omuloka gwagwana, oto adha kombanda yoondundu huka kwamena omiti nenge omwiidhi. Ohadhi kala ne dha kukuta nomathimbo gamwe ohadhi kala dha ziza.

Aanafalama mboka yena iikunino iinene ihaya tekelewe iimeno yawo taya longitha omayemele, ihe opuna ominino dhoka dha tayakana dhili mokati kiimeno.

Monale aantu unene oyo kwali haya longo iilonga oyindji. Methimbo sho tali ende tali humu komeho, omashina ogo taga longo iilonga mbyoka kwali tayi longwa kaantu monale.

Monale aantu okwa li haya longitha iimuna opo ya pulule omapya gawo , ihe ethimbo otali ende tali humu komeho naantu oya nduluka po omambakumbaku gokupulula omapya moowili oonshona.

Aanafaalama mbono haya munu oohi oha yedhi tulile ko onete onene kombanda, opo ya yande oohi kaadhi kwatwe komikithi.

Opuna iikwamawawa mbyoka hayi adhika yili pooha nomeya ano hayi kala tayi kongo iikulya ngaashi uuhi mboka uushona hawu kala momeya.

Aantu mboka haya kwata oohi ohaya longele kumwe mo mwaalu omunene opo ya kwate oohi odhindji yo ya vule oku topolelathana.

Monale aantu oya li haya longitha oongombe noondoongi okulongekidha omapya gawo, opo ya vule okukuna iimeno yawo, ihe methimbo lyopaife aantu oya huma komeho ihaya longitha we oongombe nenge oondoongi, ihe yamwe ohaya longitha omambakumbaku.

Aantu mboka yena uundama uushona noondama oonene oha yeya mpamwe etaya opaleke ehala ndyoka opo oohi kaadhi kwatwe komikithi.

Oshiwanawa ngiini ngele aantu taya tete omiti, esiku lyalandula naya kale taya vulu okutsika omiti odhindji natango.

Aanafalama mboka yena iimeno yawo nenge iikunino yawo iishona, ohaya sile iimeno yawo oshimpwiyu esiku nesiku moku yi tekela.

Momahala gamwe gokulila ohamu kala tamu monika nawa, hamu kala muna iipundi niitaafula ya ndulukwa po nawa, noshowo omalamba ngoka haga kala geli mombanda ohaga kala taga gandja uuyelele nawa.

Ngele owasa ondjala oho vulu okuya pomahala ngoka haga longekidha iikulya, eto popi kutya owahala shike. Mokayaha koye otamu vulu oku kala ongalamwithi yaShiteni, onyama noshowo okamboga pooha.

Aanafaalama mboka aanene noyena iimaliwa, ohaya kokeke iimeno yawo momashina. Iimeno mbika ohayi koko kuuyelele wokomalamba.

Ondjambameya oyo oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo mbyoka yihole momeya. Oshinamwenyo shika ohashi kala uule wethimbo momeya tashi uvitha nawa

Monale aantu okwali haya longitha oongombe nenge oondoongi opo yavule oku pulula omapya gawo, yavule oku kuna. Mopayife aantu ohaya longitha omambakumbaku.

Ombuga olyo ehalo limwe ihalimono omvula uunene. Oshoka ohamukala mwakukuta na ito adhamo muna iimeno oyindji yamenamo.

Ongombe oyo oshinamwenyo shimwe sha simana noonkondo oshoka, ohaku zi onyama ndjoka hayi vulu okulandithwa aantu etaya mono mo iisimpo, omahini, oshipa nosho tuu.

Mombuga omuna oondundu dhoka dhandulukwa po momamanya omakukutu noshowo oto adha mwa mena omwiidhi nomiti.

Aanafaalama mboka haya longo niimeno manga inaaya kuna iimeno yawo mevi ohaye yi kunu muunayilona uuluudhe, nokonima ohaye ke yi tsika ihe.

Moondundu ohamu kala muna omwiidhi ngoka hagu kala gwa mena kombanda noshowo kombanda yoondundu ohaku kala omamanya woo kuna omamamanya omanene gamwe omashuushuka.

Mombuga sho ihamu mono omuloka gwagwana ohamu kala muna iimeno iishona. Momathimbo gamwe nokuli oto adha omwiidhi nomiti dhakukuta.

Otu na ofabulika nenge tutye omahala ngoka haga logo niimboloma hamu kala muna aanilonga oyendji, kehe gumwe oku na shilonga shoka ha longo mehala ndo.

Ombuga olyo ehala limwe ndoka ihaali mono omuloka gwa gwana muuyuni, ano ito adha nokuli muna iimeno oyindji, ihe otwaadha owala muna omwiidhi omushona nosho wo omiti.

Aantu monale okwali haya longitha iimuna ngaashi oongombe nenge oondongi okulongekidha omapya gawo opo ya vule okukuna iikunomwa yawo methimbo lyongaashingeyi sho ethimbo tali ende tali humu komeho aantu mongaashingeyi ohaya longitha omambakumbaku.

Uushina woku longekidha evi opo aanafaalama ya kune iikunomwa yawo owuli pomaludhi gayoolokathana. Puna uushina mboka uushona lela osho woo uushina mboka wopokati naangoka omanene.

Aanafaalama ohaya munine oohi dhawo muundama wa yoolokathana. Pu na uundama mboka wa tungwa mevi po opu na uundama mboka wa ningwa po muuthayila noshowo mboka wa landwa moositola.

Aantu momikunda ohaya vulu oku e ta po edhiladhilo lyoku kwata oohi nonete onene, e taya topolelathana ngele ya kwata oohi odhindji.

Opuna omashina ngoka ga ndulukwapo goku kokeka iimeno. Iimeno momashina mono ihayi mono etango ihe ohayi koko owala kuuyelele mboka womalamba.

Aanafaalama mboka yena iikunino iinene ihaya longithawe uuyemele okutekela iimeno yawo ihe oyena ominino dhoka dhataakana miikunino yawo.

Nonande mombuga ihamu mono omuloka gwagwana opena iimeno ndyoka hayi vulu okukala yina omwenyo, tayi koko tayi kokelele yili mombuga tayi mene kombanda yomamanya.

Ndjima osho oshinamwenyo shimwe shayooloka kiinamwenyo iikwawo. Oshinamwenyo shika ohashi li owala omabanana na oto adha shili moondundu.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi hili aatalelipo moshilongo . Aantu ohaya zi kiilongo yiili noyili yokomakule tayeya okutala oshinamwenyo shika.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka oshi waanawa hashi adhika metosha. Ongolo oyina omalwaala geli gaali olwaala olutokele nosho woo olwaala oluluudhe.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi hili aatalelipo moshilongo. Oondundu odhili pamaludhi geli gaali. Puna oondundu ndoka dha thikama po momamanya nosho wo oondundu ndhoka dha thikama po mevi.

Aanafaalama ihaya munu owala oohi nenge oongombe nenge iikombo ihe epe na wo omaludhi giikwamawawa mbyoka hayi munwa kanafaalama.

Aanafalama ihaya munu owala oohi, nenge oongombe, nenge oondjuhwa, ihe ohaya munu wo nuuyuhwena, mbono hawu gongelwa manga uushona, e tawu kokekwa.

Aanafaalama oyena uushina wi ili nowi ili woku longekidha evi ngele tashiya pokukuna iikunomwa yawo omvula ngele ya loko

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohayedhisile oshimpwiyu oku opaleka muundama wadho esiku nesiku ano taya kutha oonete etaya opaleke kombanda yomeya iiyagaya mbyoka ya gwilamo.

Aanafaalama yamwe ohaya munu uuyuhwena . Uuyuhwena wumwe ohawu landithwa manga uushona wumwe ohawu tegwa wukoke wu ninge oondjuhwa oonene.

Oohi ngele dha koko no dha adha pethimbo, aanafaalama oha ye dhi kutha mo muundama e ta ye ke dhi landitha, dhimwe tadhi ningi osheelelwa shomegumbo.

Oondundu odha holoka po pamikalo dha yoolokathana, opuna oondunda ndhoka dha holoka po momukalo gwomamanya nadhimwe ndhoka dhili pamukalo gwevi.

Aanafaalama mboka ye na iikunino iinene ihaya longitha omayemele okutekela iimeno yawo, ihe miikunino yawo ohamu kala mu na ominino dha taakana mpoka pwa mena iimeno.

Komunkulofuta ohaku kala kuna uudhila owundji mboka hawu kala tawu kongo uuhi uushona mboka hawu kala wuli mefuta.

Etango ngele tali ka pa oyana, oha li kala tali monika nawa ngiini. Shika osho shimwe shomiinima mbyoka yi holike kaa talelipo ngele yeya mo shilongo.

Omukadhona ngele okwa adha methimbo, Omukuluntu ohe mu tsaka ihe kuudhano mbono hawu ithanwa olufuko ,Opo ya kalongikidhwe opo ya vule oku kala yeli naasamene yawo noku mona uunona monakwiiyiwa.

Oohi odhili pamaludhi gayooloka, opuna oohi dhoka dhina omalwaala omatiligane naadhoka oontokele.

Aataleli po mboka haye ya moshilongo ohapu kala puna oohauto ndhoka dha nuninwa oku ya hinga, ya ka talele po omahala gi ili nogi ili.

Oohi ohadhi munwa muundama womaludhi. Opu na uundama mboka wa tungwa okuza mevi, pu na uundama mboka wu na oothayila noshowo mboka wa landwa mositola.

Aantu mbono haya munu oohi ihaya munile owala mondama onene, ihe ope na yamwe mboka haya kala ya topola uundama wawo noohi ohadhi kala dha yoolokothana.

Aanafalama mboka haya munu oohi oyena omikalo dhawo dhayoolokathana okusila iinamwenyo yawo oshimpwiyu opo kaayi kwatwe komikithi ano ohaya tula ihe onete kombanda yokandama moka muna oohi.

Onga omuntu mondunda yoye yoku lala oshapumbiwa wu kale wunamo oshipundi shoku kutumbawa kaantu mbono tayeya okuku popitha ongula onene.

Aanafaalama yamwe manga inaya kuna iimeno yawo mevi ,oha yeyi kunu muupoto nenge muunayilona uuluudhe.

Aanafaalama ihaya munu owala oohi nenge oongombe. Ohaya munu wo iikwamawawa yomaludhi gi ili nogi ili.

Aanafaalama yamwe mbono ha ta munu iinamwenyo, ngaashi oha ya kala ye na esiloshimowiyu lyoku kaleka uundama wawo wa yela kehe esiku.

Aantu mboka ye hole oku kwata oohi, ohayeya pamwe momwaalu omunene, opo ya vule oku kwathelathana onete ndjoka, taya tula momeya yo yavule okukwata oohi odhindji opo ya topolelathane.

Aluhe pomahala gomavululukilo ohapu kala puna okandama komeya moka omuntu tovulu okuya ngele wuuvite uupyu

Aanafaalama mboka ye na sha mondjato oye na omahala nenge omashina ngoka haga kokeke iimeno yawo. Iimeno mbika ihayi mono etango, ihe ohayi koko kuuyelele womalamba noshowo ohayi tekelwa komashina ngaka.

Omahala nenge ndi tye omagumbo gaatalelipo ohaga kala ga tungwa po momukalo omwaanawa nosho wo ishewe ohapu kala wo pu na iipundi mbyoka yi li pondje aantu taya vulu okutala etango nkene tali ningine.

Momahala gokutalelapo ohamu kala mu na ehala ndyoka lya nuninwa aatelelipo opo ya vule okutala etango sho tali kapa oyana okulya. Eshito ndika ohali kala tali monika nawa naantu ohaya kala yuuvite uugumbo.

Moondundu moka mu na omwiidhi gwa hapa ohamu kala muna okandjila hoka haka landulwa kaantu ngele taya ende yu uka momahala gi ili.

Eshito ewanawa ngiini, oondundu dhaningwa po momavi, dhoka hadhi hili aataleli po oshoka ohadhi kala tadhi monika nawa.

Mombuga ohamu kala muna oondundu oshowo kombanda yoondundu hoka oto vulu okwaadhako omiti dhahapa nenge dha kukuta.

Uutalala ngele wathiki mehala nenge mondoolopa mono muna oondundu, moondundu ohamu kala muna oshinima oshitokele, ano ohamu kala mwatoka muna iinima yafa iikogo.

Kombanda yoondundu oto adha kwamena omiti mpaka naampeya ka nosho wo omwiidhi. Nopethimbo lyomvula iimeno mbika ohayi kala yaziza.

Aanafaalama ohaa munu oondjuhwa nomalalakano gayoolokathana. Opuna aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa opo dhivale omayi ga vule okuka landithwa. Oshowo yamwe mboka haamunu oondjuhwa dhoka.

Muuyuni osha simana ku kehe omuntu kutya sho ta tetepo omuti gumwe, esiku lyalandulako ota tsike omuti omukwawo.

Momahala moka hamu muninwa oondjuhwa, ohamu kala muna uunima wo meya, wu li pokati, nenge kiikololo. Oshowo uunima wiikulya wawo.

Ongombe ngele tayi napa mehala mwaziza nawa, muna omiti dha hapa nawa, ohayi kala yu uvite ombili, yu uvite uugumbo nuunambano, oshoka iikulya ohayi kala oyindji.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga nayi, sho osho ito adha shili mokati kaantu ihe oto adha shili kiikunino yiinamwenyo hoka kuna iinamwenyo iikwawo ngaashi mEtosha.

Pomahala ngoka gokulila, ano ngoka haga kala taga landitha iikulya ya pya nale, ohamu kala mu na omalamba ga ningwa nawa, nosho wo iipundi ya ndulukwa miinima yi ili noyi ili, nohamu kala tamu monika nawa lela.

Aatalelipo etango ngele lyaningine, ohaya vulu okutema omulilo, e taya kala yakalela omulilo pondje yomagumbo gawo.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe ha tu vulu oku adha mokashana, ano oshinamwenyo shika oshina othingo onde noha shi li omiti ndhoka omileeleka na ohashi kala shi na olutu lwa paluka nawa.

Moofaalama dhimwe aantu ngele ya teya, iilikolomwa yawo ohaye yi tula poothayila taye yi tula kombanda yiitenda, ano hoka hayi kala tayi dhengwa kombepo nenge hayi kala tayi kuthwa iinima mbyoka inayi pumbiwa okukala mo.

Aantu ngele taya kwata oohi ohaye ya pamwe, taye ya noonete oonene opo ya vule oku kwata oohi odhindji, nongele ya kwata oohi odhindji ohaya vulu okutopolelathana opo ya vule oku ka landitha nenge ya fale komagumbo gawo.

Onga omunafaalama owa pumbwa oku kala wuna oshikunino sho ye shoka shina iimeno mbyoka hayi koko eta yi ku etele iiyemo.

Aantu mboka haya kala yatungila komunkulo gwomeya ohaya kala ye evute uugumbo nuunambano oshoka ohaku kala kuna ombepo ontalala nawa, na oha ku kala takumonika nawa.

Aanafaalama mboka haya kala yena iikunino nenge tushe omapya omanene ihaya tege owala omvula yiloke ihe ohaya kala yena ominino dhili mepya dhoka hadhitekele iimeno.

Aanafaalama ihaya muna owala oohi, ihe ohaya muna wo noondjuhwa. Ano oondjuhwa hadhi kala dhi na ehala mpoka hadhi lile nenge tu tye ohadhi tulilwa po uupoto moka hamu tulwa iikulya nuupoto moka hamu tulwa omeya.

Omanyashwa gomuhoko gwaakwankala. Ano omanyashwa ngano, oha ga mene mevi ehekevi, ano uunene oha ga adhiika mombuga moka hamu kala muna ehekevi.

Kakele owala kokumuna oohi, aanafaalama oha ya vulu woo okumuna iikwamawawa ngaashi oondjuhwa nenge oombaka, ano hadhi pewa iikulya pehala lya andjuka nawa, yo tayi tulilwa omeya muupoto mboka hawu kala wuli mpaka naampeyaka.

Aantu ngele taya kunu oyena uushina wawo mboka hawu longekidha evi ano evi tali longekidhwa nawa aantu opo yavule okukuna iimeno yawo.

Omeya ngele taga kunguluka momamanya gu uka pevi ohaga kala taga monika nawa. Naashika nee ohashi nana aatalelelipo moshilongo mboka haya etelele mo oshimaliwa.

Efuta shampa lya tsakanena noondundu ohashi kala tali monika nawa, naa shika ohashi hili aatalelipo moshilongo.

Uuna aantu yuuvite yahala okwiinyanyudha , ohaa kutha iipundi yawo noshowoo iikunwa niikulya yawo noshowoo esiga lyokuyothela onyama , etaayi etaya ka vulukwa pehala lyaziza nawa, ohaa kuutumba etaya popi oohapu dhawo.

Aantu mboka haya kala taa muna oohi, ohaya tula oonete kombanda yoondama moka mu na oohi opo yedhi gamene komikithi nokuupuka wi ili nowi ili.

Omvula ngele ya tameke okuloka, aanafaalama ohaya tameke oku longekidha evi lyawo , ano taya tameke okulongekidha evi momapya gawo. opo ya temeke okukuna iikunomwa yawo. Monale, aantu oya li haya longitha iipululo nosho wo methimbo lyopaife, aantu oyendji ohaya longitha omambakumbaku naashona ohaa longitha oongombe oku pulula omapya gawo.

Okandjamba okashona oyo iinamwenyo yimwe yasimana noonkondo moshilongo, oshoka ooniga dhawo ohadhi vulu okulongithwa okunduluka omiti ndhono hadhi vulu okulongitha miipangelo .

Miikunino yopashinanena ihamu kala muna etango ihe ohamu kala owala muna omalamba ga tema.

Aanafaalama ngele taya muna oohi, ohaya tungu uundama mboka hawu kala wu na omazimo geli gaali nenge gatatu, nenge ge vule po. Ano kehe oludhi lwoohi ohalu kala luli mondama yalyo.

Moondunda dhaataleli po mboka hayeya moshilongo ohamu kala muna iinima ayihe mbyoka taya vulu okupumbwa ngaashi ombete yokulala osikopa yokutula iikutu nosho tuu.

Moofaalama odhindji aanafaalama mboka ye na iikunino iinene ihaya tekele iimeno yawo taya longitha uuyemele, ashike ohapu kala puna ominino ndhoka dha lambathana dhili pomakota giimeno, ano hadhi tekele owala pomakota mpo.

Omamgumbo ngoka ganuninwa aatalelipo ohaga kala gatungwa nawa kaantu mboka aanongo noshowo shampa waadha pwatema uusiku ototi kwali ko.

Aantu mboka haya zi kiitopolwa hoka omeya haga kala taga pata ohaya ningi ondunge opo yalande uundama uushona moka tamu vulu okukala mwatulwa omeya opo iinamwenyo yinwe nenge omeya go ku tekela iimeno.

Omvula sho ihaayi loko naanaa mombuga, osho to a dha omiti dhimwe nomwiidhi dhakukuta ano iyaadhi kala dha zi za naanaa ngaaka. Mombuga ohamu kala woo muna oondundu oonene odhindji.

Omambakumbaku ogeli pomaludhi ogendji, opuna omambakumbaku ngoka gokupulula, omambakumbaku ngoka gokuteya, opuna woo nokugokuhelela noshotuu.

Aantu ohaa kwata oohi taa longitha omikalo dha yoolokathana. Opu na mbono haa longitha oonete opo yakwate oohi.

Moondunda oha mu kala muna omamanya ogeendji, poompito dhimwe nokuli oto vulu oku adha oondundu ina dhi mena iimeno ngaashi omwiidhi nenge omiti oshoka pokuma mpoka ita pu vulu okumena.

Aanafaalama oyendji ohaya kala ye na oondjuhwa dhawo momagumbo. Ano oondjuhwa ndhika ohadhi vulu okupelwa iikulya pevi, nenge hadhi kongelwa uupoto moka hamu tulwa iikulya. Uupoto mboka ohawu kala owundji, hawu kala wa napakana pomahala mpoka hapu kala oondjuhwa, nohadhi tulilwa mo iikulya, nosho wo thimbo limwe, omeya.

Moondundu ohamu kala mu na omahala ngoka ganika uukololo. Ano omvula ngele tayi loko, omeya shotaga kuunguluka koondundu ohaga thikile guuka muundama mboka uushona wa ningwa po kevi sholya kuungululwa po komeya.

Aataleli po ngele ta ye ya okutalela po, kombanda yoohauto dhawo oha kukala kuna iinima yawo, moka ha ya kala yatula mo iinima yi ili no yi ili. Nongele taa tala pomahala gii li no gii ili oha pukala pena ondjila yiitukutuku mpoka tapu vulu okweenda oohauto dhawo.

Aanafalama mboka haya muna oohi, ohaya kala yedhi tungila uundama moka hamukala muna omeya gagwana nawa na oha ye dhi tulilemo iikulya esiku nesiku opo kadhi sile mo kondjala.

Okadhila kuusiku ano okadhila hoka haka ithanwa ehwiyu ndyoka aantu yiiteela kutya ohali longithwa kaantu mboka haya ende uusiku ano mboka haku tiwa aalodhi.

Uunona ngele wa kwata uuvolovolo ihawu tulwa owala nenge ihawu ningilwa owala ondama pethimbo ndyoka, ohawu vulu okutulwa moshiyaha e tawu tulilwa mo omeya, tawu koko nasigo tawu ningi uunene nokuya mondama.

Aantu shampa ya tungila pehala lyontumba ohapu kala pwe enda ondjila ndjoka hayi ende iitukutuku nosho woo momudhingoloko moka ohamu kala mu na omiti dha ziza nawa.

Ombuga, ehala ndjoka ha li kala ta li Monika nawa. Ano mombuga ito adhamo iimeno oyindji, oto adhamo owala oondundu, nomavi. Ehala ndika shampa we li tala, wa londa kondundu, oha li kala ta li Monika nawa nomwenyo gwomuntu oha gu kala gu uvite uugumbo.

Omvula ngele ya tameke okuloka aanafaalama ohaya longekidha omavi gawo opo ya kune iimeno yawo. Ohaya vulu okukuna nande omapungu, omahangu, omakunde, oofukwa nosho tuu.

Oohauto dhaatalelipo mboka ha yeya moshilongo taya talatala ohadhi kala dha lambathana ano ihaya ithigipo nando okashona opo kaayi ikanithe.

Mombuga ohamu adhika oshimeno shoka hatu adha koombapila dhimwe dhaNamibia, ano oshimeno shoka hashi hupu kehe komvula nohashi adhika mobuga hashi ithanwa "Welwitschia mirabilis".

Kakele komambakumbaku goku helela momapya nenge uushina woku longekidha evi, otuna woo uushina woku ninga omwiidhi wiimuna.

Pehala mpoka pena omeya ogendji, oto adha po uudhila hawu kala wuli komukunkulo gwomeya ano uudhila hawu kala wuna omilungu omileeleka wumwe owuna omagulu omale.

Moshilongo kehe ohamu kala muna omagumbo gi ikalekelwa ngoka gaatalelipo mbono haye ya moshilongo okutalela po oshilongo noshampa yeya momagumbo mono ohaya eta iimaliwa.

Kakele owala kokumuna oohi nenge oongombe, aanafaalama ohaya munu woo nenge tutye ohaya tekula wo iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, haya kala yeyi tula moshikunino shawo, moka hadhi pewela iikulya nokuvala omayi.

Kakele owala kiikunino mbyoka yomevi, opu na wo iikunino yopashinanena moka aantu haya kokeke iimeno yawo yi li komashina.

Omahala ngaashi Etosha, ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi, hamu adhika Oonkoshi, Oondjamba, Uumenye , Oongolo, Oonduli noshotuu.

Okanamwenyo hoka haka ithanwa onsta, oko okanamwenyo kamwe kayooloka kiikwamawawa iikwawo. Okadhila hano okena omeho haga mono kokule noonkondo.

Oongombe ndhoka hadhi kala tadhi munwa, kehe yimwe ohayi kala yi na ehala lyayo moka hayi kala ya pititha omutse yo yi pewe iikulya ano ohadhi pelwa nee metemba yo kehe yimwe tayi napa yili pehala lyayo.

Aanafaalama mboka ye na omapya omanene, ohaya kala ye na oopayipi ndhoka hadhi kala dha lambathana miikunino yawo, ano momapya gawo, hoka haku patululwa owala go omeya taga tekele iimeno.

Aantu mopaife opo yahupithe oonkalamwenyo dhawo ohaya ningi iikunino moka haya kala ya kuna mo iikunomwa yawo yi ili noyi ili nohaya kala ta ye yi sile oshimpwiyu esiku nesiku.

Aantu opo yavule oku kala taya hupu kombanda yevi, ohaningi onkambadhala yuundama moka hatulamo omeya yo taya tekulilemo oohii opo yamonemo iiyemo.

Aanafalama mboka ye na iikunino iinene, ihaya mono iihuna yokukala taya tekele iimeno yawo taya longitha uuyemele uushona nenge omayemele omanene, ihe ohaya tula mo oopaipi ndhoka hadhi kala dha lambathana dhili miikunino moka hadhi tekele iimeno pomakota.

Okanamwenyo hoka haka ithanwa okandjima, ohaka adhika moondundu nenge momithitu moka muna iimeno yaziza nawa, okanamwenyo haka ohaka li unene omabanana.

Onduli oyo oshinamwemyo shoka shothingo onde hashi adhika mEtosha. Onduli ohayi li unene omiti ndhoka hadhi kala omiileeleeka dha ziza nawa.

Omiti odha simana noonkondo, oshoka ohaku vulu okuza iipilangi nenge oko woo haku tungilwa omagumbo kuudhila ano uudhila oko hawu ningi omagumbo hoka.

Miikunino mbyoka yopashinanena moka muna iimeno hayi koko komashina, opena wo omashina ngoka haga kala taga endagula miikunino moka taga tala uupuka nomikithi kiimeno mbyoka.

Aantu oha ya kwata oohi taya longitha omikalo dhi ili nodhi ili, puna mboka haya kwata oohi nOonete oonene po opena yamwe wo mboka ha ya kwata oohi nOonete uushona, ano taya yi mOmeya e taya kwata oohi nuunete wa wo mboka.

Aanafaalama oyena omadhiladhilo nenge omikalo dhi ili dhoku tekela iimeno yawo. Opuna mboka haya longitha uuyemele ya tekele iimeno yawo po opuna mboka haya longitha ominino dhomeya, ano haya kala ya tula ominino dhomeya miikunino yawo hadhi kala dhili pomakota giimeno.

Aantu ngele taya kwata oohi noonete oonene ohaya kala yeli yaali, yatatu nenge ye vule po, opo ya vule okukwata oohi odhindji, yo taya topolelathana.

Aanafaalama iha ya muna owala iikombo nenge oongombe, ihe oha ya muna wo iikwamawawa yi ili no yi ili mbyoka ha yi kala yi li moka ndunda ka yo ko ku tekulilwa.

Kakele komambakumbaku otuna wo uushina woku longekidha evi opo aanafaalama ya kune iikunomwa yawo, uushina mbuka hawu kala uushona wuna uutenga uushona womahooli

Efundja olyo iinima yimwe yopaushitwe hayi holoka ngele omvula yaloka shapitilila, ngele lyaloka ohali kala lyina iiwinayi nuuwanawa ngaashi ohali etelele oshiyelelwa shoohi, ngoka omukwashigwana kehe ha vulu okutula onete pehala lyontumba momeya opo a likole oohi dhe.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dhiili nodhiili okukwata oohi, haya longitha oonete oonene nenge uunete uushona nenge uunete mboka wuli kiiti.

Ngele wayi pomahala gokulya ohovulu okupula kehe shoka wahala okulya, topula ondjuhwa yoye yopaShiwambo, okathima, omboga nenge okayaha kena uutama nuunyanga.

Opuna aanafaalama yamwe mboka haya mono oohi moondama oonene, hamu kala mu udha omeya. Ano oohi ngele dha ningi odhindji omo ha yedhi ningile oondama oonene.

Aanafalama ngele taya tekula oohi, ihaye dhitula owala moondama etaamwena ihe ohaakala tayedhipelemo iikulya nokomba yondama ohaasikileko woo nonete opo ya gamene oohi dhawo.

Ongandu oyo oshinamwenyo shimwe sho momeya shanika oshiponga noonkondo. Oongandu ohadhi a dhika unene kiitopolwa ngaashi koKavango.

Eyoka olyo oshinamwenyo shono oshitilithi noonkondo. Otu na omayoka ngoka ga nika oshiponga lela ,nosho woo otu na ngono ge na uuzigo uushona.

Aantu oye hole okutunga komunkulofuta, molwaashoka ohaku kala ku na ombepo tayi pepe nawa , ano ombepo ombwaanawa yokufudhila mo noshowo ohashi ningile aantu oshipu opo ya vule okukwata oohi dhawo.

Efundja iinima yimwe yomaunshitwe hayi holoka ngele omvula ya loka sha pitilila. Omvula ngele ya loka oondama ohadhi udha omeya. Ondama oyo oshinima shono sha simana noonkondo kaakwashigwana shaashi shotango, ohayi gandja omeya kaakwashigwana ngoka aakwashigwana taya vulu oku longitha oku teleka nenge oku yoga iinima yawo, oshitiyali aakwashigwana ohaya tula oonete dhawo momeya opo ya vule oku kwata oohi.

Oku muna iinamwenyo pashinanena kehe ongombe ohayi kala yi na okakololo kawo, ano hayi kala yi na ehala mpoka ya pititha mo omutse, naashoka hadhi kala tadhi pewa iikulya kehe yimwe oyili pehala lyawo.

Uunshitwe oshinima oshikumithi noonkondo, ano pomahala gamwe oho vulu oku adha omeya taga kunguluka komamanya taga igongele nando omokandama.

Kakele komambakumbaku, nuushiina mboka wokulongekidha evi opo aantu ya vule okukuna iinima yawo, otu na wo uushina wokugongela omwiidhi ngoka hagu vulu okukalandithwa, aantu eta ya mono mo iimaliwa.

Omboga yopashinanena oha yi koko nawa noha yi tsama nawa mevi ndyoka lyu udha oovitamine, noshowo ngele ta yi tekelwa nota yi silwa oshimpwiyu nawa.

Aantu ngele ta ya tekula iinamwenyo yawo ngaashi oohi, oha ya vulu oku ya muundama e ta ya kutha mo omeya, e ta ya kutha mo noohi ndhoka e ta ya opaleke mo opo oohi dhikale dhina uundjolowele, konima sho ya mana e ta ye dhi shuna mo.

Miikunino aantu ihaya mono we iihuna yokutekela iimeno taya longitha uuyemele, ihe ohamu kala mu na oopaipi dha pita pomakota giimeno hapu kala pe na uumbululu mpoka hapu zi omeya ga uka owala pekota lyomuti.

Aantu shampa yu umbu onete onene momeya ohaya ningi opo yakwate oohi odhindji yavule okukala yekedhilanditha nenge dhimwe yaka elele komagumbo onga omweelelo.

Aanafaalama ohaya kunu iikunomwa yi ili noyi ili, puna mboka haya kala yena iikunino ya siikilwa kombanda natutye iikunino yomatama nenge yiikapa nenge yoonyanga.

Aantu ihaya kwata owala oohi etaye ke dhi teleka dhili ngaashi dhili. Ihe ohaye dhi yogo tango nawa etaye dhi kutha iinima mbyoka inaayi pumbwa okuliwa. Opo nee nduno taye ke dhi tula po dhi liwe.

Kakele owala komambakumbaku opuna wo iilongithomwa iikwawo mbyoka hayi vulu oku longithwa oku pulula evi, opo aantu ya kune ngaashi uushina mboka uushona wuna uutenga wo kuya omahooli

Konima shampa aanafaalama ya teya iihulinde yawo, ohaye yi fala ihe koofaabulika hoka hayi ka opalekwa, ano hamu hogololwa mbyoka yi li nawa momukalo omwaanawa, tayi tulwa momapakete, tayi falwa koositola oko yi ka landithwe.

Mombuga oha mu kala mu na oondundu odhindji noshowo iimeno mbyoka hayi kala ya mena kombanda yoondundu noshowo omwiidhi ngoka hagu kala gwa kukuta omolwa omvula ndjoka ihayi loko unene mombuga.

Aantu oye na omikalo dha yoolokathana dhokukwata oohi. Opu na yamwe mboka haya ka kwata oohi noonete, po ope na mboka haya dhike oonete dhawo momeya, po ope na wo mboka haya dhike iinima ya fa omagumbo, opo ya vule ya kwate oohi odhindji.

Mboka haya tekula oohi ohaya tege dhi koke, dhi ninge oonene, opo ya vule okudhi kwata mo ta ye ke dhi landitha nenge taye ke dhi lya po.

Aantu mboka yena iikunino yoohi, ohayedhi pele mo iikulya kehe esiku, yo taye dhisile oshimpwiyu esiku nesiku.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo pamikalo dha yooloka. Pe na mboka haya kunu iimeno yawo mevi, pe na mboka ye na iikunino yawo yopashinanena noshowo mbono haya kunu iikunomwa yawo muunayilona uuluudhe.

Otuna oondundu dhili mbali. Tuna oondundu dhomamanya noshowo oondundu dhomavi. Oondundu dhomavi odhoka hadhaadhika komukulofuta ano popepi nefuta dhoka dha tungwapo sho ombepo tayi pepe, tayi kutha evi keshala limwe yuukitha keshala likwawo etayi tungupo oondundu dhomavi.

Aantu ngele ya kwata oohi ihaya thikile owala taye dhi tula po ihe ohaye dhi yogo tango yo taye dhi yogo nawa etaye dhi kutha iinima mbyoka inaayi pumbwa oku liwa.

Omiti odha simana oshoka ohamu zi iinima oyindji. Ohamu vulu okundulukwa iitafula, iipundi, oopala nosho tuu.

Aantu ngele ya kwata oohi, ihaye dhi fala owala komagumbo ya ka lye, ihe yamwe ohaye dhi tula muundombe, moondama, opo ya vule okukala taye dhi tekula dhi koke nawa.

Otuna iikunino yili pamaludhi, tuna iikunino mbyoka yomevi noshowoo mbyoka hayi kala yina oothayila pombanda noshowoo iikunino mbyoka yopashinanena.

Aatalelipo aluhe ngele tayayi molweendo lwawo, ohaya kala yena iinima yeyi tula moondjato ndhoka yedhi humbata kombunda. Sho taya ende , taya tala eshito . Ngele yasi ondjala ohaya kuthamo iikulya yawo mondjato.

Aanafalama mboka yokumuna oohi, ohaya kala taye dhi sile oshimpwiyu, ano haya tulamo iikulya, noshowo okugwedhamo omeya, ngele ganinga omashona.

Oshimbombo sha telekwa nuusila uuludhe shi li mokayaha noshowo onyama yatelekwa nawa yili metiti.

Kakele koohi nenge koondjuhwa oonene aantu ohaya tekula wo uuyuhwena. Ano haye wu tekula manga uushona, hawu kala wuli pehala lyawo lyi ikalelelwa etawu tulilwa mo iilya nomeya.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji dhayooloka dhokukuna iikunomwa yawo, pena mboka haya kunu iikunomwa yawo mothayila yasiikila iimeno opo kaayi dhengwe komutenya ogundji.

Momagumbo gamwe gokomikunda. Aantu ohaya kala yena uundama wa wo muna oothayila meni nomeya moka haya tekulile oohi dhawo.

Mombuga omuna omiti ndhoka dhi itumba hadhi mene mo mamanya. Nonando mombuga ihamu lokwa naana , iimeno mbika oyina omukalo gwawo gwoku hupa.

Uuna aanafaalama mboka haya tekula oohi ya mono kutya odha koka nodha thika. Ohaya yimo ihe niiyaha yeke dhi kwate yo ye kedhi landithe ya mone iimaliwa.

Momuthitu ngele mwa monoomuloka gwa gwana nawa, iimeno ohayi kala ya ziza nawa, uuna iinamwenyo hayikala tayi napa ohayi kala yu uvite ombili.

Aanafaalama mboka ye nasha mondjato lela, ohaya kala yena uushina wa wo, wo ku longekidha evi mpanga inaya kuna mo iikunomwa yawo. Ano uushina mbuka ohaye wu a dha moositola .

Kakele moondama dhoka hadhitungwa nosamende nenge hadhifulwa mevi, opuna wo uundama mboka wopashinanena walongwa moopayipi nomuthayila hawu vulu oku tekulilwa oohii.

Aanafaalama oye na omikalo dha yooloka dhokumuna oohi. Pu na mboka haya tekulile oohi muundama wa tungwa nosamende, po pu na mboka ha ya tekulile oohi moondama ye dhi fula yoyene, taya tulako oothayila nomeya.

Aantu ngele taya kwata oohi ohayedhi kwata momikalo dha yooloka, puna mbono haya longitha oonete, onete ohayi tulwa ya tagakana mokati komeya gumwe ta kala kombinga yimwe, gumwe ta kala kombinga onkwawo.

Aanafaalama ngele yakwata oohi, yamwe ihaye kedhi landitha nenge okudhi lya po ihe ohaye dhi tula moondama opo yakale taye dhi tekula, taye dhi tulile mo iikulya.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, oyena omikalo dhi ili nodhi ili, puna mboka haya tungu uundama, taya tula ko oothaila , taya tula mo oohi opo ya vule oku dhi tekula nawa, yo ya vule oku kedhi landitha.

Mokashana ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ano hatu adhamo oongolo, oonkoshi oondjamba noonduli noshotuu.

KOmbaye, kOswakopo noshowo koLiindili, ano iitopolwa mbyoka yi li popepi nefuta, oko wo to adha efuta lya tsakanena noondundu. Shika ohashi kala tashi monika nawa noonkondo.

Mombuga ohamu kala mu na oondundu noshowo molwa omvula ndjoka ohayi loko mo naanaa, uumeno to adha mo aluhwe ohawu kala wa kukuta ngaashi omwiidhi. Ohamu kala wo mu na ondjila ndjoka hayi endwa koohauto.

Omvula ngele ya loka nawa, iimeno nayo ohayi kala ya ziza nawa. Ano niinamwenyo ohayi kala yuuvite uugumbo. Oshoka ohayi kala tayi napa, komwiidhi guudha iikulya yina ovitamine .

Aanafaalama ngele taya kunu iikunomwa yawo, ohamu kala muna ominino odhindji dha lambathana dhili momikweyo, kehe mpoka puna oshimeno ohapu kala puna okambululu.

Aantu ihaya muna owala oohi nenge iikombo ihe ohaya munu woo iikwamawawa ngaashi oombaka noondjuhwa.

Onga omunafalama, oshiwanawa oku kala wuna oshikunino sho ntumba, kashishi wala kutya aantu oyen oku kuna omahangu nenge omapungu, ihe oho vulu woo oku kala wuna oshikunino shiikapa.

Aantu shampa taya ka talela po, kehala lyi na omwenyo, ohaya kunkililwa opo kaaya zemo moohauto dhawo, ano ohaya ende owala yeli moshitukutuku taya tala iinamwenyo ngaashi oondjamba, oonduli, uumenye nosho tuu.

Aantu ohaya vulu okuya pehala lya ikalekelwa, mpoka taya ka iyuvitha nawa, pena omwiidhi gwa ziza nawa neziga lyoku yothela okanyama kawo.

Momapya getu ngele twa mana oku longa, ohatu teya mo iinima oyindji. Kakele ashike komakunde nomapungu nokiilya, otu na mo wo iilyaalyaaka, nosho wo oombuto dhilwe.

Aluhe aatalelipo ngele tayeya moshilongo ohapu kala pena omahala ngoka ga longekidhwa nawa mpoka haya ka lala oshowo pehala mpoka ohapu kala pena nande omeya gokuyoga moka taa kutha uupyu.

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo nenge yomiinima mbyoka ya simana komuntu, oshoka odhi na uuwanawa owundji. Oongombe ohadhi vulu okulandithwa, ohadhi zi omahini nosho wo odhi na oshipa shoka hashi vulu okundulukwa po miinima yi ili noyi ili.

Aluhe omunafalaama ngele a hala okutameka okukuna iikunomwa ye ohapu kala mboka yena uushina wuna okatenga okashona kokuya omahooli.